Manneen yaalaa naannoo tokko keessa jiran namoonni namoonni dhukkubsatanii fi namoonni karaa adda addaatiin miidhaman kanneen iddoo itti yaalamanidha. Kanaafuu manni yaalaa gaheen inni hawaasa keessatti qabu gahee guddaadha.